Dɔyɔƒe, esia nye vidziƒe, nyɔnu aɖe va dzi vi eye evia mlɔ anyi ɖe axadzi nɛ, nyɔnu ya ekɔ avɔ ʋɛ̃ gba akɔ alebe nɔswo, wole xɔme fuu, eɖewo do awu ʋe, eɖewo do awu yike ƒe amadede nye gbemumu ƒe kɔla.

Vidaƒe. vidaƒe sia nyɔnuwo ko wo viwo vɛ eye wova wo kpɔge ɖa. Wo le woƒe agbalewo ɖe asi. Agbale yiwo ƒe amadede nye aŋtsiɖiɖi ƒe nɔnɔme eye dɔnɔdzikpɔla aɖe le nuŋlɔtsi ɖe asi etɔ te ɖe wo gbɔ.

Nusɔsrɔ̃, yevu ene le nu srɔ̃m, eye yevu ya wo ƒenɔnɔmewo medze o, woƒe asiwo koe dze, wole nu srɔ̃m kple nu vovovowo, eɖewoe nye agbalẽ, eɖewoe nye mɔƒonuwo, eɖewoe nye kɔmpita.

Ŋutsu woame andre, woame ne wodo awu ankoo eye ɖeka do ketewu, ɖeka do awu ʋee, eye ɖeka do awu yi keee ɛɛɛ amadede nye ame eve. Ŋutsu woame ɛɛ enea, wonɔ anyi ɖe zikpidzi le ŋu ƒom.

Nyɔnu aɖe le eŋumɔme tsom. Edo gaŋkui. Ele atsi ɖe asi kɔ mɔ dzimee. Edo atalegbe, edo fɔkpa yibɔ, ele avu dzɔtsu aɖe ɖe asi kɔ mɔ mɔme tsomee le yevuwode.

Yevuwo medzidzɔ kpɔm ɖe nu edzi yim le woƒe dukɔme nu o eye wodo ɖe ablɔdzi be yewoaɖe gbeƒa duadza nanya be nusi edzi yim le dukɔa me medzidzɔ dom na yewo o eyata wodzi vevie be woati nanewo nu do afɔkpa yibɔwo awu yibɔwo awu dzĩwo woɖɔ kuku yibɔwo

Ƒome ƒome ya me ame eve ye le eme. Ŋutsu kple esrɔ̃. Ŋutsua nɔ anyi ɖe zikpui dzi heda afɔ ɖe afɔ dzi eye nyɔnua ele anyigba gbɔ kpɔ. Anyigba tutum eye ŋutsua ele kaƒomɔ ɖe asi edzi kpɔm.

Nyɔnu kple ŋutsu aɖe yiwo ke nye dɔnɔdzikpɔlawo wov suku aɖe eye wo le sukuviwo gbɔ kpɔm. wo abi dom na wo, wo wo dom kpɔ be dɔlele aɖe le woƒe lame hã eye sukuviwo le dzidzɔ kpɔm ɖe nu sia ŋuti eye wole mɔ kpɔm be woawɔ dɔ le yewo ŋuti.

Ŋutsu aɖe kple nyɔnuvi aɖe wonɔ anyi he adzɔ ge nukpɔmɔ dzi kpɔm, ke le adzɔ ge nukpɔmɔ dzia wɔna aɖe le edzi le dzedzem be korona virus. Wonɔ anyi ɖe aba dzi.

Kɔƒe ɖekɛ. Kɔƒe sia enye kɔƒe nɔ eɖokui si. Amewo mesɔ gbɔ o. nyɔnu aɖe nɔ anyi eye eviawo nɔ anyi ɖe eƒe axa dzi. Nyɔnu tsitsi wɔme eve etsi stsitre ɖe eƒe xɔa ŋkume eye woko ta. Ɖevi ɖeka le fefenu ɖe asi.

Afɔku aɖe dzɔ eye edzo ge ɖe teƒe aɖe eye wogble nu geɖe. Egble asime nuwo. Efia eŋu geɖe. edzedzem abe eŋudzeƒe ene elabe eŋuwo sɔgbɔ.

Dɔwɔwɔ. Ŋutsu hatsotso aɖe le dɔ wɔm eye wooko semɛti kple ekpekui. Woblui eye wokɔkɔ edɔ wɔmee. Wogbɔna gɔta ɖe ge. Ŋutsua geɖowo lé sofi ɖe ashi.

Nyɔnu aɖe le akplẽ ɖam, enɔ anyi ɖe zikpui dzi eye wole akplẽ sia ɖam. Ele akplẽ ya ɖam le mekpli dzi. Ŋutsuvi eve le exa. Nyɔnu bubu le emegbe. Kplɔ̃ aɖe le egbɔ eye agba aɖe le kplɔ̃ dzi.